Atye ka neno atura ma owoto wiye adek ma kalane tye lum lum kalane tye pol pol

Atye ka neno laco ma ocung i di ka bedo mubedo dago dago ma yat otit olworo ngeye en omako kicaa adungo nono ki oruko otok i wiye

Eni obedo dano ma tye ka goyo, ma tye igang moo ka goyo moo gudi okato ki inget gang moo

Eni dako ma tye ka myel dano tye ka nenone co mukene ocung acunga jo mukene obedo abeda i te yat ot bene tye gedo ma pud pe kipuyo kume

Eni lumyel tekwaro ma gitye ka myel co wa ki mon.